Abezemfundo ephezulu abafunda izinto ezehlukeneyo ngezigaba langezigaba balendlela abagqoka ngayo. Indlela le ibatshengisa ukuthi bafundela kuphi, izigqoko zabo zitshengisa imfundo yabo lomsebenzi abazakuthi bawuyenze.

Abezempilakahle balesikhathi sokukhankasa. Bakhankasa ngezinto ezehlukeneyo. Bakubona kungcono ukuthi bafinyelele abantu lapha okuhlala khona abantu, ukuze kungabi loyedwa okhuthwayo ngumkhankaso lo.

Nxa umuntu efika esibhendlela ngaphandle kokwelatshwa kukhona okufundayo ufundiswa ukuzigcina ufundisa ukuphatha kahle ingane omama laba bazithweleyo bafundiswa ukuthi baziphathe njani phakathi kokuzithwala kwabo umuntu aziphathe njani ukuze abalempilo enhle.

Abantu abanengi abasezikolweni ezemfundo ephezulu. . Bayacumbulula iizinto ezehlukeneyo, kungabe kuyimikhuhlane, kungaba yizinto ezimilayo. Lokhu benzela ikusasa. Nxa kungumkhuhlane bayabe besenzela ukuthi ungaqhubekeli phambili, kumbe ukuthi ungelatshwa kanjani.

Kuhle kakhulu ukuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukupheka izinto zakho endaweni ehlanzekileyo Kwenza lomuntu odla ukudla kwakho ezwe ethokozile kakhulu. Ukuhlanzeka kuletha impilo enhle.

Emhlabeni wonke jikelele abantu bamele babe lolwazi lokunceda ababe belimele bengakahanjiswa ezibhedlela. Lokhu kwenza abantu bathole impilo, inengi labantu lilahlekelwa yimpilo ngenxa yokuthi baswele uncedo lwakuqala bengakafiki ezibhedlela. Kuqakathekile ukuthi abantu bonke bafundiswe njalo odokotela sebefika banelise ukubanceda labo bantu.

Izibhedlela ziqakathekile emhlabeni wonke jikelele. Kuqakathekile ukuthi ezigabeni zonke kube lesibhedlela esiseduzane labantu. Lokhu kuzakwenza ukuthi abantu bonke bathole usizo njalo balondoloze impilo yabo. Abanengi balahlekelwa zimpilo ngenxa yokuthi izibhedlela ziyabe zikhatshana kakhulu lalapho abahlala khona.

Ngemva kokusebenza okukhulu okokondla abantwana ubaba lomama bamele bathole isikhathi sokuzithokozisa bengathola isikhathi sokuzithokozisa behlezi nje kumbe begida ukugida akukhethelekile ukuthi ungongakanani bamele bagide bekhumbula izingoma zabo besakhula lokhu kuyenza bahlale bethokoza kakhulu.

Odokotela ezibhedlela ngabantu abalo zlsizo olukhulu kakhulu bayacungulula abakutholileyo emuntwini bancedane ukuze baphume lento eyiyo engabe ikhathaza loyo muntu kumbe njalo ukuthi engalatshwa kanjani lokhu kuqakathekile kakhulu.

Khangela, lalela funda uqaphelise kwenza ukuthi umuntu abelempilo enhle. Konke okubambayo nanzelela ukuthi izandla zakho zihlanzekile, konke okwenzayo nanzelela ukuthi ingqondo zonke zikhona kulokho okwenzayo ukuze ungenzi amaphutha. Iphutha lingaphambanisa impilo yakho lempilo yomunye.

Izibhedlela zilusizo kakhulu ebantwini abehlukeneyo abantwana kumbe abadala nxa umuntu engazwa kuhle kumele agijime aye esibhedlela ukuze athole usizo lapho kumele utshele udokotela konke okwenzakalayo emzimbeni wakho njalo ulalele konke oyabe ukutshelwa ngudokotela ukuze impilo yakho ibende

Kwezempilakahle sokulokuthuthuka okumangalisayo, kule nguquko enkulu mayelana lokwelatshwa kwemikhuhlane eyehlukeneyo. Kungaba yimkhuhlane yabantu kumbe eyenyamazana. Banengi abantu abaphilayo kanye lenyamazana eziphilayo ngenxa yemaphilisi lokunye okwehlukeneyo osoku lungiswa.

Endaweni ezehlukeneyo lapho okulemfundo khona kungaba yimfundo yaphansi, kumbe yimfundo yaphezulu. Abafundayo basebenzisa izandla babamba izinto ezehlukeneyo bathathe lokhu lalokhu bekuhlanganise kuphume into abayabe befisa ukuthi iphume.

Labo abafundela ukwelapha, bafunda ngezigaba ezehlukeneyo. Bakhangela imihlobo eyehlukeneyo yemikhuhlane. Abanye njalo baqakathekisa ukukhangelamimikhuhlane yabantwana. Abantwana bafakwa endlini yabo yodwa nxa begula esibhedlela. Ukuze banelise ukuhlangana labanye. Bengabi lesizungu.

Abantwana emhlabeni jikelele abaphathekanga, inengi yabantwana kabaphathekanga batholakala endaweni eziyehlukeneyo bemele babesezikolo. Abanye balaba bantwana bazintandane, abanye njalo bezintandane kodwa abazali bephila ngenxa yokuswela kuqakathekile ukuthi umhlaba wonke ubananzelele laba abantwana.

Abantu abanengi emhlabeni jikelele ikakhulu omama bafunda ngokuhlangana ndawonye. Bahlangana ndawonye ngamaqembu ehlukeneyo. Bafunda ukuthunga, ukupheka, ukubhala kanye lokuhlalisana ndawonye. Bakubona kuqakathekile njalo kubathuthukisa kakhulu ukuhlangana ndawonye.

Isimanga, isimangaliso kuhle kakhulu okuvezwa ngabantu abfundileyo. Kunengi okwenzakala ensitha esingakwaziyo kuthi sokuvezwa ngabakucubungileyo kuphume sokuyisimanga umangake ukuthi kambe umhlaba unje. Abafundileyo baveza into ezimangalisayo eziyisimanga.

Odokotela labomongikazi ngabantu abalezandla ezibuthakathaka, izandla ezamukela umuntu noma ukusindisa isimo. Nxa ungezwa kuhle, bayakuphatha kuhle, bakubuze kuhle basebenzise imitshina yabo ukuthi babone ukuthi udubo lungabe lungaphi besebekunceda kulokho.

Impilakahle iqakathekile kakhulu kuwo wonke umuntu emhlabeni wonke jikelele. Kulendlela ezehlukeneyo ezokukhankasa, kumenyezelwa ukuthi abantu bamele bananzelele impilo yabo. Kungaba lemikhuhlane eqhamukileyo, kumbe imikhuhlane ezabuya. Abantu bayakhuthazwa ukuthi, basondele endaweni ezibanika uncedo.

Omongi labomongikazi emhlabeni wonke balomlandu omkhulu wokutshengisa abantu ukufundisa abantu ukuqakatheka kokuzivikela emikhuhlaneni eyehlukeneyo i nxa kungaba lomkhuhlane ohlaseleyo abantu kuqakatheke kangakanani ukuthi bahambe bafinyelele lapha okuhlala khona abantu ukuze umuntu wonke athole uncedo endaweni

Abantu bonke emhlabeni jikelele, balendlela yokutshengisa insolo. Kungaba yinsolo yokukhwela kwezinto, kungabayinsolo yokungaphatheki kahle emsebenzini. Kungaba yinsolo njalo yemikhuhlane esibangwa yikungahlali kuhle, abakhokheli bathwala nzima ukuze babancede kulokhu.

Kulendlela ezinengi okumangalisayo ezokufundisa abantu ngezinto ezihlukeneyo kuhle ukuthi abantu bedinge izinto ezizakhanga abantu kungabe kubhaliwe emabhakaneni kumbe kulomgido okuzayenza ukutji umuntu wonke ame ekhangele uma ekhangela kanje uyabe efunda njalo.

Omama bamele basondele kakhulu ebantwaneni babo ikakhulu abangama ntombazana .Lokhu kwenza ukuthi lababantwana baxoxe bakhululeke ukutshela abazali okubahluphayo kumbe okunzima empilweni .Ngokwenza njalo lababantwana bakhula bengabantu abalungileyo njalo ababa lempilo enhle .

Impilo enhle iqalathekile kakhulu umuntwini wonke. Umuntu kumele adle izinto ezehlukeneyo ukuze akhule kuhle njalo umzimba wakhe uhlale umuhle. Umuntu kumele adle umbhida, izithelo ezehlukeneyo kanti-ke lokunatha kuqakathekile. Ukunatha umhluzi kanye lokunatha amanzi kuqakathekile lokhu.

Bana lempilo enhle, uma ufuna ukuba lempilo enhle, uhlale uhlanzekile, udle ukudla okuhle, njalo wenze imidlalo ezakwenza ukuthi uhlale uhlanzekile, uhlale njalo uqinile kuhle ukwenza imidlalo kumbe ungumuntu omdala kumbe ungu mntwana omncane singahlali phansi asenzeni imidlalo imizimba yethu ihlale iqinile njalo.

Emhlabeni wonke jikelele sokulentuthuko emangalisayo kuhambela ngeze mpilakahle, kulemitshina eminengi esilungisiwe ekhangela ukukhula komuntu ke leyo mitshina ingakhangela ukuthi phakathi komuntu kulani kumbe phakathi kwenyamazana kulani kumbe into enje kanje ikhula kanjani leyi yintuthuko emangalisayo.

Izihlahla ziqakathekile emhlabeni wonke jikelele. Abantu kabamelanga bagamuke izihlahla mahlayana nje. Kuqakukuthi umnyaka lomnyaka abantu bahlanyele izihlahla ezehlukeneyo. Izihlahla zisinika ukudla, imithi kanye sizisebenzisa ukwakha zibuye zinike njalo indawo yokuhlala enyamazaneni ezincane Kanye lezinkulu.

lmpilakahle iqakathekile kakhulu emntwini wonke emhlabeni wonke jikelele. Endulo bekulendlela ezinengi ezehlukeneyo ezokugcina impilo yomuntu ikahle. Bekulezihlahla ezisetshenziswayo ukuxubha okunye ngokokunatha okunye njalo ngokokugeza. Konke lokhu kusenzela ukuthi umuntu ahlale lempilo enhle.

Izihlahla ziqakathekile emhlabeni wonke jikelele, zisetshenziswa ekwelapheni izifo ezehlukeneyo. Enyamazaneni kanye lebantwini kusetshenziswa amahlamvu, amaxolo kumbe impande. Kumele kwaziwe ukuthi isihlahla lesi esinje selapha umkhuhlane onje, lokhu bakhona abakwaziyo abakufundayo endulo.

Amaluba mahle kakhulu. Acecisa iguma, izikolo lendawo ezehlukeneyo. Kanti ke egangeni ubona kulamaluba agcweleyo okwenza leganga libelihle. Amanye amaluba asetshenziswa njalo ekwenzeni imithi eyehlukeneyo, kuhle siwalondoloze lawo maluba.

Abantu bonke emhlabeni jikelele, nxa bengabuza abadala, kumbe bafunde ngempilo yendulo, bazananzelela ukuthi izihlahla ezinengi ziyelapha. Okunye kungani ngamafulawuzi acecisileyo, kodwa ukucungulula kuyakhanya ukuthi kwelapha izinto ezehlukeneyo.

Kuhle kangakanani ukunanzelela izihlahla. Izihlahla ziqakathekile empilweni yomuntu kanye lempilweni yezinyamazana. Izihlahla zisinika ukudla, umthunzi njalo indawo yokuhlala kwezinye inyamazana. Umuntu angahlanyela izihlahla zeganga, izihlahla esisuka kwamanye amazwe kumbe isihlahla nje kwenza emhlabeni kube kuhle.